assalamu alaeykum rahamatullah bandiriɓe on calminama on jurama min mbitemi ko Saydou Sall komi kirjinowo ɗon e fedde wiitede IJAK fedde nde ganduɗa kañum reeni ene jeeya e golle mum batte ndeema e gaynaka e awa inchallahu taala ɗum e ɗum addi amen ɗo hannde gaam yewtidde e woon e gueɗe inchallahu taala ko faate e nder golle ni mo ganduɗa ɗum min mbaɗata inchallah ko Douye jeeyami noon
eyyi bandiraɓe on calminama ɗo gonɗon e no gonirɗon fo on mbiyama <clears throat> jaam hiiri to gonɗon min mbiyatemi ko Mahmaoudou Dia jeeyami ko nokkumen Guiya komi kirjinowo e fedde men IJAK fedde remoɓe wonde ɗo henne ina wallodira e aynaɓe e awoɓe komin neelaɓe mabɓe noon eɓe joogui jokkodiral e fedde wonde ene wiiye Ticmbay ɗum woni ɗo koyɗamen hannde min jewtide e bandirɓe ɓe ko fewti e awdi comme ceerno Ibrahima Ba wiiri ni

hamdulillah bandiraɓe on calminama gongol inchallah namdal ngal inchallah mami eeto hen jabade siko Allah jaaɓi o namdiɗo ko kowoni awdi keeladi siiki Allah jaaɓi inchallah mamin gaddi hen wonen e jaabuwul inchallahu taala eɗen gandi ɗon ɗo ganduɗa ɗon awdi fewjete guuile ummade e guesa ba ɗon ɗo ganduiɗa ɗon awdi ndi fewjete guila ɗon fuɗɗete ande beele ndi ɗo awdi ne jogori wonde awdi keptinadi walla heptinaka <clears throat> saabu so yeeyi on mo ganduɗa kañum woni ndeemowo <hesitation> ndeemowo mo ganduɗa ene yeñcina awdi mo totta ndi guiley toon gollal makko ngal ha wawa sellinde awdi ndi guilay toon fuɗɗoto guila ɗon e dner guesa ba ɗon woni gollal makko ngal ko ɗon fuɗɗi siiki ummima ɗon on mo ganduɗa ina rewido awdi ndi saabu awdi so awama e nder guesa alay saago ma woon dewiniɗo ɗum enen foof enen gandi noon remoɓe machallah ne mbawi ne mbawi remde ne gandi <hesitation> ko watte ko hen nder ndeema ne gandi saahaji mbatteɗi foof ko watte hen awde kono ma alay saago <hesitation> dewotoɗo o rewintoɗo ganduɗa kañum woni awɗele ɗe aly saago artan e nder guesa guesa ba te ɗum arata key nder guesa ba wona yaade tan ɗon e ndeemowo wona e haldude mum kono ma yaaha ha yetto ɗon e guesa ba siiki jaari naata hen e nder guesa ba ƴeewa guesa ba hono wayi wadde key nder e nder awre nde guila toon <hesitation> awdi <hesitation> keeladi guila toon fuɗɗete toppitede te kadi toppitede ene jeeya hen ƴewde guesa ba ko awanoka hen rawane comme par exemple sen gaari hannde campagne oɗo ceeɗu enen joogori hen wadde campagne oɗo ndugngu eɗen joogorno wadde awdi ƴewrete ko awanoka hen campagne jawtuɗo o beele ne yerodiri e variété mo ganduɗa ene jogori haddede saabu siki yeridira siki awama hen variété goɗɗo ina wawi addude ko wiyete ko or type wadde on wadde guila ɗon andete ndi ɗo awdi wawa wonde awdi keeladi saabu wonti or type yani maaro wokko yanti hen wadde wiite koɗo maaro hanti wona maaro keeladi wadde ɗon foof ene jeeya hen ƴeewe guesa ba ko remanoko hen rawane e que variété jogorɗo adde hen e awdi ndi hikka hono waayi ɗum ko hen hen

eyyi

awdi keeladi addi ɗum suuɓede tan wiyede yo suuɓe ko kañum ɓuuri wawde moƴƴude <smacks lips> ina wawi ɓuuri wawde moƴƴude guila e fungogo ha <hesitation> ɓuuri wade kadi jibinde ko ɓeydi ɗum kadi koko rewna lawol so wima awdi cee <hesitation> semence certifié woni awdi awdi cettinadi koko rewna lawol hunde foof waɗi ko lawol guila e guesa ba ha beela ɓendi walla ɓendani ha rewide ha sooñe ha nawe laboratoire fewde ha fewa laamu ngu setto wiima ahan ndi ɗo awdi ko awdi pewdi cettadi ɗiɗo ne wawi wonde awdi

eyyi ɗon serdude ɗum weɓani no fewi serdude ɗum weeɓani ndeemowo o guila haade makko remde ɗum waɗi lawol ngol o rewata mbaɗo controle ara ƴeewa holɗo ɗo o footi awde awdi ndi o heeɓa awdi makko awdi kadi wona sa so joomum sene heeɓa awdi mum wonko yadata hen guila e étiquette uji ji foof ko lawol waɗi ko lawol ɗo rewete ha yetto ha ha sooñe eyyi

eyyi

aɗa andi pewnugol awdi ko karallagal tigui rigui rigui namdi enen ɗo joni e fedde men nde arata ɗo tan ko tolno mbiteɗo mbiteɗo pré-base et base ɗum arata ɗo e men kono fuɗɗi ko guila e suus o ɗon fuɗɗi waɗi tolno gadana zéro diiga rewi hen tolno goho tolno ɗiɗi tolno tati tolno naayi ɗum ko ISRA naaɓeliggoto ɗum laamu ngu liggoto ɗum seeɓe ligguima tolno naayaɓo o <clears throat> ko kañum yaltinanta men pré-base pré-base woni kewɗen o eɗen ko goto goto heewi ɗum tottede awa par ce que addi ɗum kilo ko kañum ɓuuri sadde e ko <hesitation> ɗiɗi keddiɗi ɗi sen paari e pré-base o payen e base o sen gummima e base o kañum woni ko cotteten ɗi kilo capanɗe jeegom e jooyi o goto hen fo noon ɓuuri wawde jibinde e keddiɗo o

eyyi kañum ko musidɗo fuɗɗinoma haalde hen nafoore mum ko sa awi awdi kaaladi e awdi mo won a keeladi nafoore nde ne yiiye guila e pudgol ngol yani pudgol awdi keeladi ndi kañum ɓuurata fewde e awdi awdi mo heelaka saabu ko waɗi ɗum awdi keeladi ndi koko suuɓa suuɓa subta ha taw ko variété foof ne daado banggue taw sa awi variété o kañum foof kañum fuddata on ko awdi mo ganduɗa <clears throat> ndin ndi waɗa certifié waɗaka certifié eyyi cettatka siɓako on aɗa wawi ɗum awde sa awi ɗum dañca ko aɗa wawi hen dañje or type uji taw maaro ko ɗo maaro ko fuddata ɓendinta wadde nafoore nde ganduɗa kañum ɗum ene jeeya hen e nafoore nde ganduɗa <hesitation> ina heewi nafoore machallah kono ɗum ɗo kam ne jeeya hen nafoore nde ganduɗa nani e nder awdi cettadi

ahan

aɗa andi batte karallagal to henna awdi cettadi ndi kañum hay moƴƴu hay hay batte leydi kañum ɓuuri wade saɓorde hen eɗen teski eɗen teski awɗele tan ɓarfino ɓeeta ɗe keewi hande e leyɗele men ɗe ñabbuli garɗi hen ko kañƴi gaddi ɗum hen par ce que ɗi nagal hattano on hattano mo ganduɗa awdi cettadidi ne joogui hande sa yeehi hande guese ɗe kewɗe hen yimɓe nana mbima ko fonto aari hen mooƴu watti arde hen goɗɗum e goɗɗum rafiji ɗi nana pawpawtodira e nder leyɗele ɗe yeeyi ha ganduɗa watti hanti bonnude rendement ji men ɗum fo ina teska en batte woppude nde awɗel cettaɗeɗe ko hen hunde hen gueɗel

eyyi kadi hayso jomum sa reemi somi reemi awdi keeladi Saydou oɗo reemi awdi ndi heelaka somin baddi hen ko footi ko wadde hen foof e nder guesa ba somin pesdi tan tan min ɓuratamo poids teddedi ndi

hayto teddedi to ina yeehi toon kadi hayto sellude nde abbere nde kaddi abbere nde ne yeehi toon ne yeehi toon ina yeehi toon

wally

ɗum ko hen gueɗel ina teska mien hamin <hesitation> hay onon rewintoɓe saaha gueseɗe aɗa yiiya o so waɗi awdi cettadi o waɗi ndi settaka sa waɗi kilos ji capanɗe jeetati e nder hectare ma o waɗi temedere e capanɗe jooyi kiols ma yii so tawi o waɗi hen ko footi waɗede ko e nder guesa ba guila fergogo e hoore mum ina serta <smacks lips> aɗa yiiya joni <hesitation> mbaɗo no denɗam Amadou eyi roƴƴere nde aɗa yiiya joni mbaɗo no denɗam Amadou Faty Sambay wiima ahan mi waɗi hen temedde ɗiɗi kiols e hectare maaro ko aari ha heewi kono taw so waɗino hen kilos ji temedere walla capanɗe jeetati kiols o waɗi hen ko footi ko wadde hen taw awdi cettadi moƴƴiri tan omo daaña hen ko footi ko dañje eyyi mo awi o

eyyi ɗum ne waɗi hen sababuji kewɗi saabu rendement o aɗa andi mbaddaten tan koye rendement te yimɓe foof ne gandi kam a maaro kam si ɓuuri poids so ɓuuri teddedi tan kañum ɓuuratma rendement wadde ɗum tan taw ko ɗum mbadda ten <clears throat> wadde ko ɗum hunde <hesitation> ko différence mawɗo gonɗo hakkude awdi keeladi e mo heelaka rendement effectivement kañum ɓurata teddude saabu awdi keeladi ndi <smacks lips> gabbe ɗe koko cuuɓa gabbe ɗe foof ko karɗe wadde sa haari ɗum sa sa awi ɗum ma dañ hen <hesitation> gaƴƴe tidde or que on mon ganduɗa waɗaka heelaka <hesitation> siɓaka aɗa wawi hen tawde hen gabbe nde ganduɗa karani sa awi ɗum ene fuuɗa abbere ene waasa harde ene waasa teddude sa awi ene fuuɗa kono wayata no abbere harde nde no fuɗirata ni jidata

ñande

eyyi awdi keeladi awdi keeladi so tawi a waɗi hen ko poɗɗo ko wadde hen foof a rewi lawol ngol ko guilay awre nde saaha de poɗɗa nde awde aɗa rewa hen saahaji ɗi ɗon ha gueɗel hen foof jontuguel a waɗi ɗum hen engrais ji mum produit ji mum a illni ɗum no hannirta ni so Allah jaaɓi kañum ɓurrata famɗude fomko e maaroji ɗi to

<hesitation> eɓe jaafo yimɓeɓe heɗotoɓe jaafo e kongol ngol debbo cowiɗo ni soko so tawi rendez-vous mum foof timmi timmidi kala ko médecin o windanimo omo sooda omo waɗa e ɓamdu makko so jibinoyi bébé kañamu ɓurata wonde bébé timmuɗo e mo ganduɗa oɗo kañum rewidirano rendez-vous ji mum harani harani tigui rigui <clears throat>

eyyi rendement ji ɗi eɗi eɗi certi so tawi a waɗi hectare keelaɗo o waɗi hectare mo heelaka tan en certat rendement aji <smacks lips> haysoko cogguji haysoko an a ummima to a aari aɗa sooda maaro a tawi guesa ba eba daari tan toujours <hesitation> guesa mum gawɗo o awdi keeladi ndi <smacks lips> kanko toon ɓurta faade <smacks lips> kanko so waɗi foof hay abbere a tawata hen ina foomi tawata gabbeɗe foof ne ene loowi ene daari tawi noon oto noon mbaɗo ko ɓarfino ɓeeta tan soodi waɗi hen e guesa mum hayso ko waɗi hen so hawre coodowo ngana so darima mo o serdu gueseɗe

taw codowo maaro gardiriɗo maaro sodde maaro <smacks lips> duttoɓeɓe aɗa andi a wawa sodde kilos maaroji capanɗe jeegom e jooyi ɗi gawa on semence certifié awdi keeladi o soodaɗo ahan o wiima o soodi ɗo muudo capanɗe jeegom <smacks lips> ko maaro moƴƴo Djibril Cheikh remno ɗum rawane sooñi rendement ha heewi mi ara mi waɗa ɗum e guesam kono an ka coodowo maaro ka duttoyowo sa ari a hucciti e guese ɗiɗi ɗe tan tan koye guesam ba paata

<laughs> ne wawi ɓe jiira noon kono ko lawol tan no wiirini kadi toujours kadi no kewɗen yirude ɗum ni noon tan heewi waade

an deemowo gonɗo e falde Podor walla nokku ronka walla diwan Matam so ndugungu heedi caɗele awdi ene heptoma ɗen caɗele kayi safroyima e oɗo saaha gaam safrude ɗen caɗele bippu e 33 869 75 98 bippu e 33 869 75 98 mbatta ko tati laabi ɗiɗi mbaɗa jeetati mbaɗa jeegom mbaɗa jeenaayi mbaɗa jeeɗiɗi mbaɗa jooyi mbaɗa jeenaayi mbaɗa jeetati on saaha <crosstalk> a yooɓata haydrara so tawi a noddi ma karalla nodde jokkodira e ma gaam mbawa hebde awdi ndi cohluɗa taw ko awdi senidi moƴƴiri taw leelani

on jarama